tenne misile aana leellanni noohu minenna gallanni mineeti. konni mini giddo dadallenna hagiirre xawinsara dandiinanni ikollana kuni minu biifanno garinni ofollino.

tenne misile aana la'nanni hee'noommorichi mininna dubbu saadaati tini mininna dubbu sadaati yineemmo wote babaxitino horo afidhino ikkolana kayiinni babaxitino horo afidhino addintanni biifannonna xumu garinni horo uyiitanno yee hedeemma.

Misilete aana la'nanni hee'noommorichi mininna biirote uduunnicho ikkirono addintanni biifannonna naandanni garinni loose shiqino.

tenne misile aana leellanni noohu kuni sumudaho konne sumuda assine loonsoonni gari biifado garaati konne sumuda sumuddinori albiidi fullahaano ikkitanna additanni baxisanno sumudaati yee hedeemma.

tenne misile aana leellanni noohu kuni minunna gallanni mineeti ikkirono addintanni hoowe hoomboonnisi gari biifanno garaati.

Misilete aana la'nanni hee'noommohu kuni hodhishshaho hodhishshu kuni hodhisamanni noo daafira addintanni doogote aana uurrino daafira ane dihagiirsiisinoe mayiira yiniro mereeri doogo aana uurrino daafiraati.

Tenne misile aana leellanni noohu kalaqonna qooxeessa ikkirono addintanni ane dibaxisinoe. kuni kalaqonba qoixeessu hagiirsiisinoeha ikkinokki daafira konne lae ani dihagiidhoomma.

Tenne misile aana leellanni noorichi biifisa ikkanna addintanni biifinsoonni garinni baxisanno garaati. Ikkollana kayinni horontanni baxisanno.

albankeenni leeltanno misile aana leeltanni nooti tini muronna laalote addintanni jawa horo uyiitanno garinni daafira addintanni biifadu garinni shiqqino.

Tenne misile aana leellanni noohu giwirinnu loosooti kuni giwirinnu loosi manchi beetti heeshsho biifadu garinni woyyeessannoha ikkanna addintanni biifannonna baxisanno woy naandanni garinni loosamanni leellnnao.

Tenne leeltanni noo misile aana la'nummoro tini amma'no xawissanno amma'note annuwa ikkitu nafa ikkiha ikkiro amma'no dancha amma'nooti biifadu garinninna naandanni garinni ofoltinote.

Misilete aana leellanni noori mininna biirote uduunnichooti. Kuni mininna biirote uduunni aannoti babbaxxitinota horo ikkiturono loonse shiqinshoonni gari biifadunna xumu garinni loonse shiqinshoonni yine hendanni.

Tenne misile aana leellanni noohu maxaafaho. konne maxaafa albiidi fullahaano borreessite wortino maxaafaati. Ikkollana addimtanni biifadu garinni borreesse ofollamino.

tenne misile aana leeltanni noori adawu agaraanooti tini adawu agaraano addintanni biifadu garinninna naandanni garinni ikkite noo daafira addintanni baxissanno garaati.

Tenne misile aana leellanni noohu babbaxxino dani uuduunnichooti. Kuni babbaxxino dani uuduunnichi babbaxxitewo dani horo aana hosanno. ikkollana, kayiinni konne ani dinadoommasi.

Tenne misile aana leellanni noohu kuni sumudaho. Kuni sumudi albi fullahaannonni loosame ofollino daafira addintanni baxisannonna biifadu garinni loosame ofollino daafira biifannoho.

Misilete aana la'nanni hee'noomohu kuni muuziiqaho. kuni muuziiqi addintanni biifanno garinni ofollino.

Tenne misile aana la'nanni hee'noommoti sagalete. Tini sagale addintanni biifadonna baxisanno garinni loosante shiqqino daafira baxissannote woyi biiffannota ikkitino daafira ani baxoommase.

misilete aana leeltanni nootu babaxitino baadi xaggaati tini baadi xagga afantannohu baadiyhete qooxeessira ikkanna afamase garino xagge nafu ikkiro addintanni baxisannonna naandanni garinni horo uyiitanno.

tenne misile aana leellanni noohu amma'note qoxeessaati konne amma'note qooxeessa asine biifinsoonni gari baxisanno garaati. ikkolana kayiinni asine loonsoonnni gari naandanni garinni loonsoonni daafira biifanno.

Tenne misile aana leellanni noohu boohaarranni mereersha ikkino daafira addintanni baxisannonna biifado garaati. Konne boohaarranni mereersha ofolte boohaartannori wedelloota addintanni baxissanno.

Tenne misile la'nanni hee'noommohu loosoho konne looso loossanni noori addi addi mannootaati ikkollana loossanni noo gari addintanni baxisannohonna biifadu garinni loossanni noo daafira ani konne looso naadummakki digatoomma

Tenne misile aana leellanni noohu kuni hodishshaho, kuni hodhishshu biiffino doogo aana haranni no daafira addintanni naandannisi woy banxannisi.

Tenne misile aana leeltanni nooti sagalete. Tuni sagale addinta xumu garinni biiffe shiqqino daafira ikkollana sagale qixxeessitanni noo mannooti hagiirraamoho.

Misilete aana leeltanni nooti tini laalo addintanni baxissannote ikkolana tini Muronna laalo Manchu beetti loose fushinota ikkitanna baadiyyete qooxeessira roore anga afantanno.

Tenne misile aana leeltanni noori afantino gashshaanonna annuwa ikkitanna afantino gashshaanonna annuwate yine woshshinoonnihu danchu loosinsanni ikkanna loosinnonna naandanni looso loossino daafira addintanni biiffanno.

Misilete aana la'nayi hee'noommohu muuziiqaho. Muuziiqa godo'litayi nooti manchu beettooti. Addintanni biigadunna xumu garinni godo'litanni afantanni noo daafira baxisannonna biifado garaati.

Tenne misile aana la'nanni hee'noommori addinta dhaggeefachishanno garinni baattote ofollonna xagge noo gara leellishanno tini baattote ofollo naandanni

Misilete aana leellanni noo garinni la'nummoro ikkiro owaante aanni noo manchi albaanni leellanno ikkollana kayinni biifadu garinni owaante aanninna adhanni noo daafira baxisanno garaati

misilete aana leellanni noohu kuni babbaxxino dani uduunnichooti kuni babbaxino uduunni loosame shiqishino gari addintanni ane hagiirsiisinoeha ikkinoha ikkinohura lowonta hagiidhoomma.

Misilete aana leellanni noohu Kuni muuziiqaho konne muuziiqa loonsoonnihu babbaxitino uduunnini ikkanna biifadunna baxisanno garunni konne muuziiqa loonse ifoshiinshoonni gari addintanni danchaho yee hedeemma.

Tenne misile aana leellanni noohu kuni mannootu polotikku mannoota ikkansanni kainohunni, ikkollana kaayiinni biifadu garinni uurritino gari baxisanno garaati. kuni mannooti.

Misilete aana leellanni noo garinni la'nummoro minehonna gallanni. Kuni mininna gallanni mini assine loonsoonni gari baxisannoho. Hakkiino sae tini qaaqqo hadhanni nooti minenna gallanni mine e'araati yee hedeemma.

Tenne misilete aana leeltanni noori politiku annuwaati, tini politiku annuwi hasaabbe ka'inohu hasaawi hee'rannoha ikkanna ikkite ofoltino gari addintanni baxissannoho yee hedoomma.

Tenns misile aana la'nanni hee'noommoti tini owaantete, owaante aanni noo manchi woy adhanni no manchi addintanni biifadu garinni aanninna adhanni leellanni no daafira baxisanno garinni hendanni

Tenne leeltanni no misile iima la'nanni hee'noommori amma'note massagaanoti, amma'note massagaano tini biifadu garinninna danchu garinni amma'no massagaani noore labbe leeltanno daafira baxissareeti.

tenne misile aana leellanni noohu daddaloho konne daddalo dadda'lannohu manchi beettooti daddalo dadda'lnnohu kuni manchi beetti kuni addintanni baxissanno garininna biifado garinni konne daddalo dadda'lanni afamanno daafira biifanno.

tenne misile aana leellanni noo garinni la'nummoro kalaqonna qooxeessaho kuni kalaqunna qooxeessu ikkino gari hagiirsiisannokki garaati addintanni dibaxisannoho.

Tenne misile aana noo adawu agaraano addintanni biifadu garinninna coicha ikkino garinni leellishshanni noorichi addintanni baxisannoho yee hedoomma daafira baxoommansa.

Tenne misile aana la'nanni hee'noommoti tini koattete. Tini koatte addintanni biiffannotenna baxissannota ikkasenni kainohunni ani addintanni tenne koatte baxummakki gatoommaha lawe dileellinoe.

misilete aana leellanni no uduunnichi mininna biirote uduunnicho ikkasinni kainohunni kuni mininna biirote uduunnichi loosamino gari addintanni baxisannohonna biifadu garinni ofollino daafira danchaho.

Tenne misile aana leellanni noohu boohaarranni mereersha ikkino daafira addintanni baxisanno garaati. Boohaarranni mereersha assine loonsoonni gari hende la'niro dancha garaati.

misilete aana leeltanni nooti tini muronna laalote muronna laalo loosante shiqqinohu giwirinnu loosi handaari hundaanni ikkanna addintanni biifanno garinninna xumu garinni loosantinote yee hedeemma.

Tenne misile aana leellanni noohu boohaarranni mereershaati. Kuni boohaarranni mereershi addintanni baxisannohona hagiirsiisinoha ikkino daafira assine loonsoonni garino baxisannoho yee hedeemma.

Misilete aana la'nanni hee'noommohu kuni muuziiqaho. Kuni muuziiqi addi addi horo aana hosanno. Amma'note annuwa nafa konne muuziiqa babbaxxino garinni xaqqa'mitanno. Loosame shiqino gari kayinni addintanni biifado garaati.

Tenne misile aana leellanni noohu mininna dubbu saadaati. Tini mininna dubbu saada uyitannoti horo babbaxxitinota nafa ikkituro addintanni biiffannonna danchu garinni ofoltinote tini mininna dubbu saada.

tenne misile aana leellanni noo garinni la'nummoro amma'no xawisanno tini amma'note ikkite noo garri addintanni baxisannonna biifadu garinni ikkino dafira biifanno.

Misilete aana leeltanni nooti tini daganna maatete. Tini daganna maate assitanni noo amanyooti addintanni baxissannonna hagiirsiisannoha ikkino daafira ani nadoommansa.

misilete aana la'nanni hee'noommorichi muronna laalote tini muronna laalo addintanni babbaxitino horo uyiituro nafa biiffannonna baxisanno yine hendani garinni ofoltino daafira baxissanno.

Misilete aana leellanni noo garinni la'nummoro minunna gallanni mini giddo hee'ne dadillenna hagiirre xawisira dandiinanni. Ikkollana mine loonsoonni gari biifannonna baxisanno garaati.